Tini misilete anna leeltaati rosaanote. rosaanoyiiti batinyensa uurrinshinsa mitte uddano uddiransa lowontanni biifino rosaanote mittu midaaddi ragaa hige noo haqqe caaleho horonsirate lowontanni injiitinonsa.

Misilete aana leeltannoti daabbote. Daabbo sayinete aana worre hee'noonni. Mulese birciqqote xorshine worroonnihu wayi no. Mulese shaete birciqqo no. Ikkollana xarapheezza balanxe intoonniha co'o assinoonnikki daafira tenne daabbo itante lowontanni giwisino.

Tini misilete aana leelitannoti rosaanote aleeni higge shaete aana urite noori rosiisaanote rosaano hojja hojjanisa garinni uurra hooganisanni giwissano rosaano mittu dani uddanonisa uddira hooganisano giwissano rosaanote qooxesanisa dooyisitewoot haanja muro addinitanni biifanno